Baqqalaaway hachchi caakka gelidi qonccooruwan wogga addussa mittaa qanxxidi ekkidi hashiyan wottidi keettaa keexxanawu ehiidi des.

Issi hanettidaba odiyane yooti kanttiya woykko asay nabbabidikka beanasi xaafidi bollan kaqiya na'aay hachchi nu karera bootta maayuwaa maayidi adhdhiis.

Issi suyqiyan woykko koskkiyan issi karetta na'iya eqqada qibaatiya woykko asay huuphiya tiyettiyogaa bayzzaydda de'awusu.

Issi timirtte keettan xeetaappe dariya naati hosppuntta kifiliy paciyaaa ekkidaageeta gidishin etuppekka qassi issoykka kunddennan ubbaykka uddufuntta kifiliya aadhdhidosona.

Nu Wolaytta dalgga manttiyan daro haasayaa daraphphaa kiyidi haasayiya asati hachchi ayssi haasayidetii hegaatton yaagidi kawoy eta qachchiis.

Daro ayfeta oykkida mangguwa giyo mittaa bollan issi na'ay kiyidi qori qoridi ka'idaagee de'ikko hegaappe wottana giidi bollawu kiyi uttiis.

So miishshatuppe issuwa gidida jabana issi na'iya giyaappe shammada soo ekka baydda de'iyaara beetawusu. He jabaykka qassi tukkiya asay essidi uyyanawu maaddees.

issi woga bootta makiinay cora asata ba giddon tookidi biidi de'ees; he makiinaassiikka de'iya pengee qoodan ichchasha.

Nu soon soofa bollan tani hachchi tamare keettappe yiyode boottaa shamise de'ees. Akka tani qassi oogee gaada oychchiyode Aayiyaa ne ishshaga yagasu.

Wolaytta soodo yunberestiyan deiya ubba tamaree naatikka bantta tamarissiyo asttamariyappe keehi tamaaridi etikka bantta huuphiyan daro eraa gelissidosona.

hachchi nu woossa keettan xoosaa goynniya naati malayaa woykko yexiidi maayiyi maayuwa ubaykka maayidaageti xoossaa yexxidi hagaazzi wodhidosona.

Hachchi iyucufa yaagiyo xoossa agalgaliya woykko xoossa goyniyaga so woossa keettan issi bootta na'eepe xalahe waasidi kiyidi de'ees.

Issiya suyiqiya garssan daro xomppiyassinne qassi hegaadankka yexxanaassi maaddiya miishshata issi yelaga na"ayi bayzziiddinne qassi naa"u naati yiidi appekka shammiiddinne biraa immiiddi de"oosona.

Asa naata lawachiyappe ashshiya woykko awaa suloy gediyaa meennadan teqqiya caammaa giyoge de'ees. Ikka qassi dumma dumma medosatu galbbappe merettiyoge eretidaba.

nu wolayttan daro sohuwan asay be'idi malaletiyo asay be'ana lamotiyo bootati hegeetuppekka amaridaageeti leemisuwassi sorpheelaa soolaniya ajooraa puwapuwatiya hegeetanne hegeeta milattiyageeta.

Cora asay gaxariyan woykko gandda heeran haytta tukkiyan yegidi go'ettiyo bahilawe xaletta woykko naatira, kepuwaa, debuwaa mastiyageti nu gaden beetosona.

Nu son wogga baattay de'ees, ikka de'iyoosay qol''on gidishin a giddonkka cora badalay qoletti uttidaage beettees.

nu oonatetta qonccissiya meran zo'o, maata malanne bicca mera oyqqida banddiray xoqqa sohuwa kaqqetti uttidaage beettees.

Issi cima bitanee karetta mayuwaa maayidi naa'u borata etussika meray issuwaassi karettanne issuwaassi qassi bootta masatiyaa boorata goyiiddi des.

Nu timirtte keettaa giddon de"iya wogga aaho tukke keettan zall"iya na"iya Amaarechcho yaagiyoora meran keehippe arssanne qassi geesankka keehi adussa gidiyogee erettees.

Dumma dumma biratatuppe asa kushiyan giigiiyage woykko ayyo sunttaykka makiinaa yaagiyaogee hachchi cora asaa caanidi arbbaamincce simmidi bis.

Issi makkiinay cora asaa tookkidi wolaytta sooddoppe Adissaabaa biidi ogiyan ubba asaakka wottidi sheeshshaa she"issiidi de'ees.

Afkaduwaa giyo mittaa bollan issi zo'o kafiyaa uttada ka''ida Afkaduwaa ba doonan cadda cadda maydda dawusu.

Issi cima Aaway bakaluwa aawa giyoge baaga kaduwa qanbbara oyqqidi xurqayiyaka oyqqidi na'aa geeduwan kalettidi shoqqa giddon goyidinne qassi naatikka zeeridi de'oosona.

Wolaytta wogaa qonccissiya meraara keehippe lo"iya woykko puulaara de'iya maayoy bollan kaqetti uttidoogee beettees. He uttidaagawu gaasoykka asay hegaappe biidi shammi ekkidi go'wttanaassa.

Issi keetta giddon de'iya oydiya bollan Baqqalanttasoo na'ay bootta maayuwanne karetta caammaa maayidi uttidaage beetees, ikka qassi hesoo aaway kiittin biis.

Baqqalaaranne Temesgeenaara issi xoqqa sohuwan uttidi biiraa uyiydi de'oosona. Etikka qassi uttiddo keettay keehippe lo'iyanne phooliya keettaa be'iyogee beettees.

Hachchi nu sooni boynna yaagiyoogga sawwo zo"o bambariyara woykko daattara kawuwaa ubaykka miidi aqqidda.

daro saykkileti woykko motoreti moorettin giigissiya na'ay nu heeran de'iyaagee hachchi motoree morettidagaa giigissiiddi pe'is. awukka qassi huuphphee woggaanne gedeekka adussa gidiyogee beettees.

Ajjooradiya ba zokkuwan cora shaatetanne jabbanata ba"ada hachchi giya bayzzanawu baasu. He shaateekka qassi urqqaappe asay munaqqidi medhdhiddoogaa gidiyogee beettees.

Issi Cherinneta giyo na'ay luxetta keettaa biiddi ba kushshiyaan cora dawutaratanne naa''u biiretta oyqqiis. He naa''u biiretussikka meray issuwassi karetta issuwassi qassi zo'o.

Asaa kushe hiillan munaqettidi asaa kushiyan giigiya jabanaa, shaatiya, otuwa, bashiya malatiyageeti giyaa giddon beettoosona. Hegeetu achchankka cora asati eta yaa bayzziiddinne haa shammiiddi de'oosona.

cora asay uyyanawu maaddiyaa shaafay baqalantta gadiyaa guyesaara googoidi duge simidi bees. he biyaa shaafaykka biidi abbaan gelees.

Nu sooni de'iya televzhniyaan hachchi oduwaa aattiya Baqqala yaagiyoge Toophphiyaa pirmiligiyan kaa'ettida kaassaaba ubbakka odidi kanttiis.

Wollaytta soddo uniburushshiyaa geliyo sintta bagga penggiya bollan kaqqetti uttidabaa tamare naati geeliiddi xeellidinne nababiidi kanttoosona.

Issi dola meretta gidida shuchchay nu heeran de'iyagaa daro asay yiidi a denttana giidi tookkin tookkin asaassi ixxidoogee eretidaba gidishin asaykka qassi qoodan biidi tammappe darees.

Hachchi nu heeraa xomoosiya Adisaaba ambaappe yiida naa'u asati nu heeraa xomoos simmidi naa'antokka yaana yaagidi biidosona.

biittaa goyyiyaa wogga maakinaay baqqalatta soo yiidaagee biittaa gaden gooyyidi biita garssaappe shoshshaa keessiis. he shooshshaykka asaa keehippe qohiyaaba gidiyoogee erettidaba.

Tikittookkeriya yaagiyo Mastteer Aabinnet Kebbedee ogiya doonan uttida qeeri naatussi qumaa ehiidi immiiddinne qassikka hegaa bolli ushshaa gujjidi immiiddi de'ees.

Issi wogga kaamee ba giddooni cora asaa utissidi hachchi Abbala Abbaayyaa allaanaappe Humbbo allaanayyo efiiddi de'ishin Humbbo allaanaappe Abbala Abbayaayyo yiya makiinaara naa"ay gaccayetti kunddidi eqqidosona.

issi so medoosa gidikko gidenna woykko kare medoosa gidenna kanaa yaagiyoge qassi qammi qammi soo yees, gala deriyan pe'idi

Issi zal'anchchaay suuqqiya giddon masttoottiyara eqqidi daro asay yiidaagaassi baagaappe..

Daro lo"iyaa maayoynne qassi hegaadankka lo"iyaa caammati issippe issi keettan de'iyaagaa yelaga na'ay eqqidi xeellidinne asaara hasaayidi shaammidi bayzzidi doosona.

Nusoo asa ubbaykka hachchi aaway, aayyiya, ishay, michchiya ubbaykka kawuwa issippe uttidi boynaa sawo bambbariyara miiddi deettees.

Dumma dumma mittatuppe giigiya keettayi barkka cora doozatu giddon keexetti uttis. He doozatikka qassi hegaa keettaa hara carkkoti aybaa bochchenna mala maaddanaassa.

wollaytta soddo uniberstiyaa ayssiyaa waanna gadaway Guchche gulle getetiyaagee hachchi naata zooriidi woykko etassi hannetiyaaba ooddidi eqqiis yaanidoogaa be'aas.

cora naati timirtte keettaa biidi doosona. he cora naatu giddoppe issi wolqqamiyaagee issi laapaa dechin laaphay yeekkidi aggidi guyye siimmiis.

Buraabure gawariya barkka uttidaara beettawusu i achchankka qassi issi eceree kanttiyagaa oyqqanawu a hokka uttidoogee erettes.

Hachchi nu qabaliyan de'iya asay ubbaykka guuttay gitaykka attenaan qabaliya shiiqqidi qabaliya ayssiyaagaa dooridi yiiddoogee erettees.

Asay dumma dumma hargiyassi biittaappe bookidi gidin, dozaa ayfiyappe gidin ekkidi maadetiyo wogaa xaliya qommoti baaga nu qommuwan bayzzanawu shiiqidosona.

Issi wogga huuphiya dichchida na"ayi nu timirtte keettan de"es. Ikka qassi bana tamaarissiya asttamaaretun dosettiyanne bawukka qassi timirttiya keehippe xanna"eesinne danddayees.

Wodee ehiiddo paashshiinne maayuwa maayiyda hachchi nu kareeraa pude baydda deiyaaro be'aas, na'eessikka qassi geesay keehi addussanne dulleekka de'iyoro.

oyddantta kifiliyaa paaciyaa ekkida tamaaretu mulliyaa giddon asttiro giyoo na'iyaa tamariyaa ubba tamariyaappe xooqqa wuxxetiyaa oottidaaro o tamarissiyaa astamaree issi shillimattiyaa immidi de'ees.

Cora yelaga naati issippe shiiqidi kushiya baqqiidinne issoy issuwaara kaa'idde miicciidde issi keettaa karen uttidi bantta laggetuura zorettiidde de'oosona.

Issi ordde na'iyaa zal''iyo tukke keettan cora asay uttidaage beettes. he asaykka issoy issuwaara haassaydinne tukkiyakka qassi uyyide de'iyooge eretidabaa gidishin he tukke keettan Wifay iita oottees.

Nu timirtte keettan keexetti uttida keettaa giddon cora tamaareti wayfayi hegan de"iyagaa go"ettiiddi de"oosona he tamaaretikka issoyi issoyi dumma dumma maayuwa maayi uttidoogee beetres.

cora attuma naati ushshaa uyyiyoo keettan ubbaykka maarara uttidi biraa giyoo ushshaa uyyiidi de'oosona.

Issi lo"iya heeran daro xommoosanchchati yiiri issoy issuwara haasayiddinne banttaaga oyqqiddo kaameran he sohuwa denttiiddi pootuwan daro makkinaara bichchiddosona.

Baqallanttasoon beni wolaytta asaassi de'iyaa dumma dumma miishshati bollaan kaqetti uttidaageta haachchi taani etaagaa guurara baada be'aas.

Issi phooliyaa worqqaa masatiyaagaa qooriyaan woottida na'iyaa akka qassi geessaara adussiyaa haachchi nusoo yaada ayiyaa kiittidobaa ekkada guyye simmaasu.

issi sohuwan keehippe xiphi giida caakkay beettees. he cakkaa giddonkka dumma dumma mitta qommoti issoy issoy bantta bollan daro ayfiyaa ayfi uttidaageeti de'oosona.

cora maca naati shiiqidi issi keettan lo'iya keetan uttidi issoy iisuwara bantawu giigidinne qassi sintta bagaara de'iya heregaaka bantana xeeliidi beetoosona.

issi zal'iya ketan daro asay shiiqidi maccay attumay ba laggiyara uttidi kaa'iidinne miiciidi des he sohuwankka qasi giigida qummaa midinne uyiidi issippe duriidi kaa'idi beetoosona.

Issi wogga keexettidi wuridi uttida keettaa giddon cora asay uttidi qumaa miiddi de"iyoogee beettiyaaba gidishin qumaykka qassi badalaappenne lokkomaappe giigiyaagaa.

Issi kuwaasiya kaa'iyo dembban daro naati kuwaasiya kaa'anawu maaddiya caammaa takkeetaa wottidi ubbaykka kuwaasiya phonqqi phonqqi kaa'iiddi de'oosona.

cora asay mitta qanxxidinne qassi naa''u asati mitta qanxxetidaaga gelissidi gaccissiyo mittaa xawulla oottide he sohuwan uttida asay baaga xawula kare kare kessees.

Issi heeran kiyida ooshshaa giigissana giidi naa"u macca polisetti issina maata mala maayuwaa maayidaranne issina qassi bootta maayuwaa maaridaara biidi de"oosona.

Hachchi nusoo aaway bootta meraara de'iya paraa maallado guuran toggidi son woykko matan de'iya yeeho keettaa biiddi des.

Bappitiyoson de'iyaa cora asaa giddon issi karetta na'iyaa bootta gurddiyaa gixxidaara barkka denddada he asassi kiitaa aattaydde dawus.

Ajjirenta soon de'iyaa taammu naatuppe gidoppe issiniyaa amaaracho getetiyaara dendda eqqada tammaakka intte ubbaykka siiquwaan saruwaan de'ite yaagada zoorayda de'awus.

issi aaho suuqqiyan eqqada asay koyiyoobaa asaassi oychchada asa koshaadann imiya na'iya beetawusu. ha na'iyakka adussanne siiriyara wogaro.

Issi tashshiyaara aaho mittaa gidon nu wolaytta cima asati issippe uttidi issi yohuwaa bolli hasayiidi woykko tobbiidi de'oosona.

cora attuma naati hashshetidi issoy issuwa gade biidi badalay bul'iyawu bessidaaga ubbaykka hokkidi he bagalaa bul'iidi de'oosona.

Issi luxanchchay ba luxiyo keettan biiriyaa boottaa woraqqataara oyqqidi uttiis. Ikka qassi oyqqi uttidaagee biiriyaa denttidi worqqataa bolli xaafana hanees.

Issi tashiyaara wogga mangguwa yaagiyo mittay goyetti uttida shooqan toketti uttiis. A bollankka daro i ayfiyo ayfetti beettoosona.

Cora naati issippe shiiqqidi banttaagaa issi mala maayuwaa maayidi caammaa wottidi kuwaasiyaa kaa'iyoo meedan bantta laggetuura giididi issippe bollaa ho"eto isporttiyaa oottoosona.

Maxaafaa oyqqida daro naati dumma dumma issi malanne dumma maayuwa maayidi issoy issuwara haasayiiddi miicciiddi banttaagaa woossiyo keettaa issippe geliiddi de'oosona.

Taani wuygeni eqqa xeelliyoode mittaappe masettidi giigida alggaan qol"o baggaara zin"ida qeeri nay beettees.

Issi keettan issi aawayinne issi aayyiya de'oosna. He aayyessikka he aawaassikka qassi naa''u macca naatinne heezzu macca naati de'iyoogee erettidaaba.

Nu toophphiyaan erettida yettanchchaa tedii apira woykko tewodiros kaasahun giyoogee keehippe puulaara de'iyaa maayuwaa maayidi ba maccaseera asaa giddon eqqis.

Keettaa keexxiyaa anaaxe Keettaa bolli uttidi misimaariya mittaa bolli xishiiddi de'iyaagee beettees. He anaaxxekka qassi koppiyiyaa wotti uttiis.

issi huuphee baynna bo'a bitanee hachi huuphiyan shaashiya qaccidi giyaa biis giyaa biidikka haa simmidi qassi ba kushiyan dumma dummabaa miyobaa shukaariya boynaa oyqqidi yiidi dees.

Issi maayodaan giigidaa curqqaa woykko asay maayiyoo pooxaa malatiyaagee adussa mittaa xeeran kaqettidaagee beettees. Hegeekka qassi carkkoy yiyoo wode iita qaaxxidi de'ees.